iza misiley qoncisiza mala gidikko daro asay issima kina bolla baantey qabanday asharara wothidan uttira afiyan izet qabetiti hama kinaykka asa ha yaanna purenne dugefanas medafira ezegdishen izaa gisika issifenne issifezestan hara dare baanas iza beses.